ka'idda paapayee issoy issuwa boli kuuretti uttaagee beetees. gaxxa bagaara qassi qaye paappayee eqqidaagee beetees. ee hegaadan dozzati mokki mokki uttidaagee ee cora dozzati lanqqiyan diyaageeti beetoosona.